shi wannan chuta na cibiya da kuma wanda zaa a makance ta tunda a ke chuta, wannan chuchuta ta na faruwa ne ta hanyo, ta hanyoyi daban-daban, ta hanyoyi dayawa musamman ya yin da macce ta ke dauke da juna biyu tafi kamuwa da wannan chuta da kuma yayin da macce ta ke shayarwa cikin ta kenan akwai hanyoyi dayawa da ya kamata ka kaya da gudumar magance wannan chuta, ya kamata a ce ka ka gujje amfani da sabulu a wurin sabida bacin wurin tsaannan a ce, dazaran an gama an gamar shayar da yaro ya kasance an canza a dena barin piyan nono kenan ya na kar, ya na zama da datti ko kuma a dena barin shi, a dinga yi a na canzawa tsannan ya kasance an yi wanka a bari wurin ya bushe, kafun ka maida kaya domin ha ya na janyo cancer, chutan pata kenan, tsaannan ya na janyo kananun chututuka na jiki musamman ga umm wurin maaifar na macce, ya na janyowa sosai yana janyo kananar chutuuka a wurin wurin in baa lura da shi sosai gaskiya ya kan janyo babban matsala a nan in baa kulla dan wurin chututuka su na samun wuri su zauna su yi da ma wurin illa wanda har sai ya kai ga wurin a ma aiki a wurin saboda haka ka ga wurin na canzawa ko kuma ya na sai ka ga wani toh ya kamata mutum, in ba zai iyya magancewa ba da ko wurin masara kiwon lafiya dan ma ban ce wannan laura domin lafiya ta, komi a na so mutum ya dinga kiyaye kanshi dan gujje ma fada ma chututuka kananu, chututuka ne yau da kullum tsaanan mugudu haka.